Laco ocung kun en omako aduko i cinge laco man laco man tye ka pyeto mucele i dye poto laco man oruko bongo i wiye ma nen tar.

Kataca tye ma ki mako icing kataca man bene iye tye ful ma ki guru iye madwong adada i kataca-ni bene ki keto iye karatac ma ki keto ful iwiye inge bene tye laco ma ocung ma oruku kor cati matar

Awobi ma oruko otok makwar tye ka wero wang lutino, lutino man gin weng dong guwero wangio woko awbini obyelo bag matye macol ingeye inge en bene tye latin anyaka matye ka wot dok bene oruko otok makwar i iwiye

Dano gubedo piny kun gin gitye ka cam dano-ni weng gumako cwan icinggi kungitye ka camo dek anyim tye lutino aryo ma gin bene gitye ka cam latin acel oketo cinge idoge.

Kikobo manen matar kicibo i wi meca, meca man bene tye matar kun dok en bene olwore alwora cawa bene tye ma oruku tye icinge

Iteng yo tye kom ma kiryeyo me acata iteng yo bene tye dano ma ubedo abeda ite yat kun gin gitye ka boko lok iteng yo bene tye pikipiki ma ki jengo iteng ot bati ma kume nen tar tar.

Cal eni nyuto lutino ma gutingo yen iwigi kacel ki mingi ka dong gicito kadok gang

Dako ki latin matidi gitye icuk kawilo wil dako ni oketo igwoke kicaa manen matar ki bene omako kicaa mukene icinge kicaa meno latin moni ma en owoto kede ni tye ka piko cam i iye icuki bene tye cam ma padi padi calo mutungulu nyanya ki jami mogo mapadi padi

Cal man tye ka nyuto labwor ma ocung idi bar dok tye ma tyene ongun.

Lutino anyira angwen gua ki i kulu ka twomo pii kun gin weng guryebo pii i wigi i kingi tye nyako madok nen tidi ma otingo faiv lita i wiye ki dok luwotgi bene gutingo tenlita i wigi i ngetgi bene tye latin anyaka ma en oketo cinge i ngwok awobi mo ma nen calo ominne.

Lutino gua ki i kulu ka twomo pii latin acel omako tung lela kun tye ka dwoyo lela ki lutino aryo gitye angec kun gin gikonye wek pii pe opoti i telela tye twenti lita acel ki ten lita acel.

Awobe adek gitye i wi yeya awobe man gitye ka mako rec awobi acel ma oruko kor cati macol tye ma cwinye yom dok en omako rec i cinge.

Dako ma oruko bongo matar tye ka goyo bul inget dako ni tye laco ma oruko kor cati matar dok en bene oruko tok inge dakoni tye lutino matye ka myelo myel.

Laco ma tye ka ngwec ki pikipiki i dye yoo i teng yo bene tye lutino kwan aryo ma gin tye ka wot dok gin bene gutingo bag i ngegi latin kwan acel oboyo wiye ki bongo matar.